maattaappe dadettidi giigiya sampaa bolli, birataappe oosettida saynee de'ees. a bolankka qassi dono, bambaree boynaykka bambaree dees. giduwan qassi bilandoykka de'ees. i wolayttani woga qumma.

Cora asay issippe shiiqidi yaa"iidi de"iyo sohaani sintta baggaara uttidi cengursaa xoqqu oottiyo miishshaa oyiqqidi sintaara kaalettidi de"iyagaassi bari qofaa yootiidi de"es. Ikka maayido maayuwa meray booxxana ekkiya bulla ambaasaaderiya.